Apa vanhu vakagara vari kutaridza kuti panogadzirwa motokari matayi apo. Panotengeswa mavhiri nekupomberwa mweya nekuti ndiri kuona kuti pane chipombi chacho chekupombera mweya nekuchinja marimuzi emotokari. Pari kupfuura nemusikana ari kutofamba achienda nevakomana vakagara pasi vakapfeka

Dzimba dzakaputirwa zvakanaka uyezve dhiramhu remvura yekunwa rakaturikwa zvakare rerudzi rwejojo. Murume arikuchovha mutandabhasikoro wake.

Ivhu remurwizi rakaunganidzwa uye zvitinha zvakatsemugwa nepakati zviripasi. Ne girovhosi rekupfeka muruoko rimwechete ririkuoneka pazvitinha.

Vanhu varikufamba munzira. Mukomana akabereka bhegi kumusana nemukadzi ari parutivi akabata bhegi rake muruoko ane zvipfeko zvepingi nesiketi tema.

Mhando yehuku iyo inodaidzwa nezita rekuti bhureyira inenge yasvika pamavhiki maviri ekubuda muzai. Akaisirwa pokufamba pemakoko emapuranga.

Varume vaviri vari kufambidzana vachitaridza kutaura nyaya vachiwirirana mumugwagwa. Umwe mugwagwa wacho neche kuruboshwe kwe varume ava, kwakaiswa mugwagwa wetara ne imba imwe chete.

Ava vanhu varikuzvinamatira varimusheshi ava. Varikunamata varimukereke tirikuwona mai vakasimudza bhayibheri ravo rirmudenga vakapfeka magirazi, poita varipa "side" vakangomira wo vakatarisa ikoko vakabata bhayibheri ravo mumawoko, kozoti umwe aka

Motokari yerudzi rweshisha yakamira paimba uyezve pane chidzvarwa chemuti unonzi juranda chakachererwa zvakaisvonakana kurudyi nekuruboshwe.

Chingoro chakamira chakatakura mapuranga pamwechete nemunhurume wakakotama akapfeka ngowani mumusoro make nhema uyezve akapfeka chipfeko cherudzi rwebhuruu. Akakotama ari kumasure kweimba yemapuramga.

Pakati peguta zvakare pane vanhu vari kufamba. Mukomana akabereka bheke jena akapfeka zvepepuru. Pane mota dziri kufamba nedzimwe dzakamira.

Bhusita yakamira yakafanana nemufanidzo wemuti iyo inofambisa masaisai padzinharembozha kana pama reputopu. . Inogona iri ye ekoneti kana kuti yeneti hwani.

Imba Inotaridza kuseri kumashure kweimba iyo . Uko kwatinoona imwe iri parutivi pacho isati yanyatso pera uye imba iyo Kune dzimwe dzimba mbiri dzine mafafitera arikuonekera.

Umu ndirikuona kuti mufurii maketi mune vanhu vakasiyana siyana vanenge vari mumarumuzi avo, varikutengesa kozoita vamwe vanhu varikutomira varikuda kupinda zvavo kuti vatenge nevari kugadzirisa zvimudhori zvakapfekedzwa nhumbi, zvimudhori.

Maruva akadyarwa parutivi peimba akaiswa pasi nerimwe riri mugaba, rinotanda ruva irero asi rikagurirwa haritande rinongoita sezvarakaita.